Suuraa kanarratti kan nuti arginu hordoftoonni amantaa Islaamaa kan irratti kadhannaa dhiyeessan yommuu ta'u, meeshaan kun baay'ee kan miidhaguu fi aartiiwwan adda addaa bocoonni babbareedoon kan irratti taasifamedha. Kan baay'ee bareeduu fi kan baay'ee nama hawwatudha.

Ajaa'iba! Suuraa kanarratti akkuma argitan, suurri kun kan nutti agarsiisu muummicha ministeera keenya Itoopiyaa Dr. Abiyyi Ahmediifi muummicha ministeera Somaalee kan ta'an marii gaggeessaa jiru mariin kunis akkaataa itti biyya isaanii gara guddummaafi gara ba'aa'inaatti gaggeessanidha.

Suura kanarratti kan nuti arginu, raayyaa ittisa biyyaa Itiyoophiyaati. Raayyaan ittisa biyyaa Itiyoophiyaa, uummata isaa biratti fudhatamummaa guddaa kan qabuu fi jaalatamummaa kan argatedha. Raayyaan ittisa biyyaa uummata isaatiif jedheetii lubbuu isaafi akkasumas qaama isaa hamma kennutti kan gahedha.

Kun baayyee taatee baay'ee nama ajaa'ibsiisudha. Suuraa kanarratti kan arginu atileetii Itoophiyaa kan taate Daraartuu Tulluu jedhamti. Daraartuun Tulluu yeroo jalqabaatiif akka afrikaatti fiigicha irratti hirmaattedha. Atileet Daraartuun Tulluu Itoophiyaa addunyaarratti waamsiftee jirti.

Ijoolleen suuraa kanarratti arginu qorumsa isaanii ofii of danda'aniidha kan isaan hojjachaa jiranii. Akkasuma ijoolleen nuti argaa jirru ofitti amanamummaa ijoollee kanaati. Kunimmoo baay'ee nama gammachiisa sababiin isaa abdii biyya keenyaa waan ta'aniif.

Oomisha baay'ee namatti toludhaa. Oomishni asirratti arginu kun oomisha qamadii yookaan garbuuti. Oomishni qamadii yookaan garbuu kun fayidaalee adda addaa kan qabu yoo ta'u akkasumas immoo oomisha biyya alaatti illee ergamuu danda'u'a. Oomishni kun kan hiyyummaa keessaa nu baasuu danda'u'as je'amee ni yaadama.

Baay'ee ajaa'iba addunyaan kun! Suura kanarratti kan nuti argaa jirru kun guyyaa dhalootaa isaanii kabajachuuf haala miidhagaa ta'een, haala bareedaa fi haala nama hawwisiisuun meeshaale adda addaatiin miidhagfamee kan mul'atu'a. Kunis guyyaa dhaloota isaanii kabajuu fi haala bareedaan ooluuf je'aniiti.

Suuraa kanarratti kan arginu kun loogoo Baankii Oromiyaati. Loogoon Baankii Oromiyaa kun yeroo dhiyoo keessatti kan jijjiirame yoo ta'u, kan inni irra kaawwame mallattoo fardaati. Kunimmoo carraaqqii kan agarsiisudha. Baay'ee kan namatti toluu fi injifannoo kan agarsiisudha.

Ajaa'iba! Suuraa kanarratti namni argaa jirru kun, muummicha ministeeraa Itoopiyaa kan ta'e Dr Abiyyi Ahmed jedhama. Dr Abiyyi Ahmed uummatasaa biratti jaalatamummaa guddaa kan argate, akkasumasimmoo addunyaarrattis jaalatamummaa guddaa gonfachuu kan danda'eedha. Akkasumas immoo injifannoo 'noobeelii ' namummaa kan injifateedha.

Suuraa kanarratti kan arginu atileetii Itoophiyaa Zarfee Wandimmaageny jedhamti. Zarfee Wandimmaageny baay'ee nama cimtuu biyyashee addunyaarratti beeksisuuf jettee nama fiigdudha. Baay'ee namatti tolti baay'ee ajaa'ibsiifanna qaalii keenya.

Baay'ee bareeda. Suuraa kanarratti kan nuti argaa jirru abbaa manaa fi haadha manaa uffata aadaa Itoophiyaa bifa ammayyaawaa ta'een hojjetame uffatanii kan mul'atanii dha. Uffanni kun baay'ee kan sararri isaa bareeduu fi baay'ee kan nama hawwatuu dha.

Baay'ee bareeda! Suurri kanarratti arginu kun teessuma ammayyaati. Teessumni ammayyaa kun kan bareedaa ta'ee fi haalli taa'umsa isaallee kan baay'ee namatti toludha. Akkasumas illee halluun isaa fi haalli itti hojjetame illee baay'ee kan nama hawwisiisudha.

Suura kana irratti kan nuti arginu muduraa maangoo jedhamudha. Muduraan kun faayidaa guddoo kan qabuu fi fayyaa dhala namaatiif illee baay'ee barbaachisoo kan ta'edha; akkasumas immoo muduraan kun akka cuunfamaattillee akkasumas immoo dheedhiin isaa kan nyaatamudha jechaadha.

Baay'ee nama hawwatu suuraa kanarratti kan argitan sirna Gadaa Booranatti argamudha. Sirni kun abbootiin Gadaa akkasumas immoo haadholiin haala uffannaa isaanii bareedaa ta'een kuulamanii mul'atu baay'ee bareedu baay'ee nama hawwatu.

Suuraa kanarratti kan nuti arginu kun, shamarree uffata arsiitiin faayamtee jirtudha. Uffanni arsii kun baay'ee isheerraa bareeda; baay'ee ishee miidhagseera. Uffanni arsii uffata aadaa Oromoo keessaa isa tokko yoo ta'u baay'ee kan miidhaguu fi caaccuudhaan miidhagee kan mul'atudha.

Kun taatee ajaa'ibaati. Suuraa kanarratti kan arginu kun muummicha ministeeraa duraanii kan turan obbo H/maariyaam Dasaaleny jedhamu. Obbo H/maariyaam Dassaaleny yeroo kana akkas suuraa kanarratti mul'atanitti yeroo aangoo fudhachaa jiranidha. Kunis taatee ajaa'ibaati.

Shamarreewwan Oromoo Babbareedduu dha. Akkam bareedu! Baay'ee nama ajaa'ibsiisu! Uffannaan isaaniillee baay'ee nama hawwata. Shamarran asirratti arginu kun uffatoota Oromoo godinaalee Oromiyaa adda addaa uffatanii baay'ee miidhaganii kan mul'atanii dha. Baay'ee bareedu.

Akkam nama ajaa'iba akkam bareedu dargaggoonni kun! Suuraa kanarratti kan nuti argaa jirru waliin nyaachaa jiru dargaggoonni sadan kun. Dargaggoonni sadan kun aadaa waliin nyaachaa Itoophiyaan qabdu guddisuuf kan hojjachaa jiran fakkaatu. Baay'ee bareedu baay'ee miidhagu.

Suura kana irratti kan nuti arginu, asoosama irreecha hora ar-sadee jedhu kan caalaa sooriitiin barreeffamedha. Asoosamni Kun, kan baayyee namatti toluu fi nama gammachiisudha. Akkasumas immoo waa'ee irreecha hora ar-sadee akka barruu fi akka eenyummaa keenya beeknu kan taasisuudha .

Suuraa kanarratti kan argitan obbo Qajeelchaa Mardaasaa jedhama. Qajeelchaan Mardaasaan uummata Oromoo biratti baay'ee jaallatamaa fi kabajamaa kan ta'eedha. Qajeelchaan Mardaasaa itti gaafatamaa waraanaa yommuu ta'u, akkasumas uummata wantoota hin taanerraa eeguudhaan kan beekamudha.

Oomishni asirratti arginu kun oomisha nama hawwatudha. Oomishni kunis oomisha bunaati. Itoophiyaan akkuma beekamu oomisha bunaatiin addunyaarraa beekamtuudha. Oomishni bunaa kun kanneen akka Jimmaa, Harargee fi naannolee adda addaatti kan beekamudha. Oomisha bunaatiin Itoophiyaan galii guddaa argachaa kan jirtudha.

Wanti nama dinqisiisu kan suuraa kanarratti argaa jirru isaanis uummatni kun hawaasa naannoo tokko jiraatanidha. Isaanis dubbisuudhaafi kan isaan iddoo tokkotti bahanii jirani. Kanarratti kanargaa jirru uummanni kun hammam akka isaan hawwii beekumsaa qaban kan agarsiisudha.

Ajaa'iba! Suuraa kanarratti namoonni arginu kun namoota biyya alaa kan jiraatanidha. Namoonni biyya alaa kun baayyee kan bareedaniifi naannowwan isaaniillee baayyee kan bareedudha. Akkasumasillee bifni isaaniifi haalli uffannaa isaanii kan bareeduufi kan nama hawwisiisudha.

Akkam faaya bareeda ! Faayi nuti argaa jirru Kun, suuraa kana irratti faayaa morma isheetti kaawwatte yoo ta'u, faayi Kun caaccuuwwan addaa addaa irraa kan hojjetamu yoo ta'u , halluuwwan babbareedaadhaan miidhagfamee kan hojjetamedha. Faayi Kun baayyee isheerraa bareeda, baayyee bareedis.

Akkam simboo qabeessa! Suuraa kanarratti kan arginu oromoo karrayyuu ta'edha. Oromoon karrayyuu keessumayyuu kan beekaman akkaataa miidhagsama rifeensa isaaniiti. Rifeensi isaanii akkuma mul'atu kana baay'ee miidhagee baay'ee yeroo itti fudhatee kan hojjatamudha. Baay'ee kan bareedu miidhagina isaanii eeguuf kan fayyadamanidha.

Suura kana irratti kan nuti arginu dubartii Oromoo Harargeeti. Dubartiin kun baayyee miidhagduu kan taatee fi haalli uffannaa ishee fi miidhagina ishee baayyee kan nama hawwisiisuu dha.

Ajaa'iba! Suurri kun baayyee bareeda. Suurri asirratti arginu kun uffata aadaa shawaa, shamarraniifi dhiironni uffataniitin ragadaa jiraniidha. Ragadnisaaniillee baayyee bareeda. Uffanni aadaa shawaa kun baayyee kan bareeduufi baayyee kan nama hawwatudha.

Suuraa kana irratti wanti argamu kan baay'ee nama ajaa'ibsiisuu fi kan nama hawwatuudha. Suurri kunis akkuma ibsu, hordoftoonni amantaa Kiristaanaa Ortodoksii kan ta'an haala fuudhaa fi heerumaa ittiin gaggeessataniidha. Haalli fuudhaa fi heerumaa kunis kan baay'ee nama hawwatuu fi kan baay'ee nama ajaa'ibsiisuudha.

Ajaa'iba! Suura kana irratti kan nuti arginu akkaataa itti ayyaanni Qillee kabalamuu dha. Ayyaanni Qillee sababa inni kabajamuuf dhalachuu Gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoosiin ilaachiseeti. Ayyaanni Qillee amantoota kiristaanaa biratti ayyaanaa beekamaa fi kabajamaa dha.

Akkam ajaa'iba! Suuraa kana irratti kan argamu bullaallaa yookaan immoo gugee jedhamuun beekamti. Gugeen kun bifa baay'ee bareedu kan qabduu fi akkasumas immoo balali'uu kan dandeessudha. Gugeen mallattoo ittiin beekamtu, mallattoo nagaa jedhamuunis ni beekamti.

Baay'ee nama gaddisiisa. Suura kanarratti kan argaa jirru baadiyyaatti akkaataa bishaan itti waraabbatanidha. Kunis kan nama nuffisiisuu fi kan nama dadhabsiisudha. Kunimoo sababni isaas bishaan qulqullaa’aa ta'e hin argatan, kanarraa kan hafe I.moo bau'aa bahii guddaa qaba.

Weellisaa jaallatamaa, weellisaa beekamaa weellisaa oromoo kan ta'e Caalaa Daggafaa jedhama. Caalaan Daggafaa uummata Itoophiyaa fi uummata oromoo biratti jaallatamummaa guddaa kan argatedha. Keessumaayyuu kan inni ittiin beekamu sirboota qabsoodhaanidha.

Suura kanarratti kan argitan, nama uummata Itiyoophiyaa biratti injifannoo guddaa argatee fi akkasumas immoo fudhatama guddaa kan argatedha. Innis maqaan isaa Muummicha Ministeeraa Itiyoophiyaa kan ta'e, Dr. Abiy Ahmed jedhama. Innis injifannoo guddaa argamsiisuu danda'eera.

Kun baay'ee bareeda suuraa kanarratti kan arginu abaaboodha. Abaaboon kunis kan bareeduu fi kan miira hawwataa qabudha. Akkuma beekamu Itoophiyaan abaaboowwan adda addaa gara biyya alaatti erguudhaan madda galii guddaa kaa argattudha.

Suuraa kanarratti kan argitan kun taphataa kubbaa miilaa kiristaan Roonaaldoo jedhama. Lammii biyya poorchugaal yoo ta'u, taphataan kun baayyee nama dinqisiisuufi gahumsasaatiin adunyaarratti beekkamtii guddaa kan argatedha. Injifannoon isaas kan nama dinqisiisudha.

Uummata Itoophiyaa mara biratti aadaan beekamaan tokko jira. Innis aadaa afaan wal kaa'uuti. Aadaan afaan wal kaa'uu kun baay'ee ajaa'ibsaa fi baay'ee kan nama gammachiisu ,akkasummas jaalalaa fi gammachuu namatti horudha. Kun aadaa bareedaa Itoophiyaan qabdu keessaa isa tokkodha.

Ajaa'iba! Akkam bareeddi! Shamarreen kun uffata naannoo Tigiraayi kan uffatte yeroo ta'u, haala bareedaa ta'een uffata ishee kan uffattee fi akkasumas immoo rifeensa ishee kan seeraan bareechatte akkasumas immoo kan faaya mormaa fi gurraatti miidhagfamtee jirtudha.

Ajaa'iba! Suura kana irratti kan nuti ilaallu faayaa harkatti kaawwatamuudha. Faayi harkatti kaawwatamu kun Oromoo biratti bakka guddaa kan qabuudha. Maqaan isaas micciirraa jedhamuun beekama. Micciirraan kun tokkummaa uummata Oromoo kan agarsiisuudha. Baay'ee kan namatti toluudhas.

Ajaa'iba! Kun baayyee dinqiidha. Suura kanarratti kan nuti arginu, uummama bareedaa, haraafi bosonaawwan akkasumas gaarreen kan fakkaatanitu asirra jiru. Akkasumasimmoo hara kanarra markabaan namoota deemanitu jiru. Uummanni kun baayyee dinqisiifi ajaa'ibsiisaa'a. Baayyee bareeda.

Aja'ibaa! Suuraa kana irratti kan nuti arginuu immoo, dubarti Itoophiyaa Beteliheem Xilahuun Alaamuu jedhaamti. Isheenis kan beekamtu "Kaldi's" kan jedhamu oomishaa isheetinidha. Oomishii ishee kunis oomishaa Bunaa yommuu ta'u, oomishaa Bunaa Itoophiyaa aaddunyaa irratti beeksisuun gahee guddaa kan taphateedha. Kun aja'ibaa!

Firii baay'ee bareedaa! Suuraa kanarratti kan nuti arginu firii timaatimaati. Firiin timaatimaa kunis haala gabbataa ta'een haala qilleensaa gaarii argachuu isaa kan agarsiisudha. Akkasumas illee biyyee gabbataa argachuudhaan firii gaarii argamsiisuu isaa kan garsiisudha. Firiin timaatimii kun baay'ee baay'ee bareeda.

Bareedinni uumamaa lakkaawamee hin dhumu. Suuraa kanarratti kan nuti arginu jeedala diimtuu yoo ta'u, jeedalli diimtuun akkuma beekamu biyya keenya qofaa keessatti kan argamtu yoo ta'u, akkasuma immoo gaarren Baalee qofaa keessatti argamti. Jeedalli diimtuu kun madda galii Itoophiyaaf akka argamu taasifteetti.

Suurri asirratti arginu kun suuraa ajaa'ibsiisaa kutaa dareeti. Kutaa daree kana keessatti teessoowwan kun walirraa faffagaatanii namni tokko teessoo tokkorra kan taa'u yoo ta'u, kunis kan gargaaru ofitti amanamummaan barataan tokko qabaatu akka cimsu beekamaadha.

Ajaa'iba! Uummama akkamiti! Akkam bareeddi! Suurri asirratti arginu kun beellada re'ee jedhamtudha. Beelladni re'ee kun halluunsheefi akkaataan gabbinnishee akkasumasillee, iddoo isheen dhaabbattee jirtullee baayyee kan bareeduufi baayyee kan nama hawwatudha.

Suura kana irratti kan nuti arginu Dooktara Kabajaa Alii Birraa jedhama. Weellisaa uummata Oromoo fi Itiyoophiyaa biratti beekamtii guddaa argateedha. Weellisaan kun weellisaa beekamaa uummata Oromoo qofaa biratti osoo hin taane, uummata Itiyoophiyaa hunda biratti jaallatamummaa guddaa kan gonfateedha.

Tole, suuraa kana irratti kan nuti argaa jirru kun wanta baay'ee nama ajaa'ibsiisuudha. Innis dunkaana kana keessa wanti jiru, wanti silaa dhala namaatiif nyaataaf barbaachisu wanti as keessaa dhabame hin jiru. Innis ittoo keenya hojjechuudhaaf, akkasumas biddeen hojjetachuudhaaf wantootni as keessaa dhabame hin jiru. Ulaagaa hundayyuu kan guuttateedha jechuudha dunkaanni kun.

Baay'ee ajaa'iba! Namni suuraa kanarratti argitan kun Ambaasadder Diinaa Muuftii jedhama. Dhimma Alaa irra nama hojjetudha. Ambaasadder Diinaa Muuftii, nama beekamaa uummatasaa biratti jaalatamummaa guddaa kan argatee fi nama qabeenya biyyasaa eegeera jedhamee beekamudha.

Kunis suuraa kanarratti kan arginu qqam nageenyaati. Qaamni nageenyaa kunis akkuma beekamu uummata isaanii biratti baay'ee jaallatamoo kan ta'anii fi aarsaa lubbuusaanii dabarsanii uummatasaaniitiif nageenya warra laatanidha. Isaanis uummata keenya biratti mo'icha guddaa kan gonfatanidha. Maaliif qorraan gubatanii uummata isaaniif ho'a laatu.

Ajaa'iba! Harki namaa waan inni hinhojjenne hinjiru. Suura kana irratti kan arginu kun hojii harka namaatin hojjetamedha. Maqaan isaas "Masoobii" jedhamuun beekama. Biddeena, daabboofi kan kana fakkaatan wantoota nyaataman keessa taa'uu danda'anidha. Kunis kan baay'ee bareeduufi kan aadaa qabeessa ta'edha.

Baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Suuraa kanarratti kan arginu dubartii musliimaa sagadaa jirtu yeroo ta'u, hojiishee adda kuttee sagadishee yeroo gahu salaataa jirtu asirratti argina. Baay'ee nama ajaa'ibsiisa baay'ee namatti tola.

Uumama baay'ee ajaa'ibsiisaa! Suuraa kana irratti kan nuti arginu bosonuu fi gadamsadha. Bosonnii fi gadamsi kun iddoon isaan jiraatan bosona keessa yeroo ta'u, bosonni isaan keessa jiraatan illee haala magariisaa fi haala bareedaa ta'eedha. Kun uumama ajaa'ibsiisaa fi namatti toludha.

Baayyee ajaa'iba! Suuraa kanarratti kan nuti arginu, barattoota barachaa jiraniifi Barsiisaa barsiisaa jiruudha. Suurri kun akkuma ibsutti, abdii boruu kan ta'an, ijoollee barachaa jirtuufi barsiisaan kunis abdii boruuf ijoollee kana qaroomsaa kan jiruudha.

Ajaa'iba! Suuraa kana irratti kan nuti argaa jirru kitaaba asoosamaati. Kitaabni asoosamaa kunis mata-dureen isaa "Furtuu Gumaa" kan jedhamu, Tashoomaa Guuttataa Qixxeessaatin kan barreeffamedha. Kitaabni kun seenaa keenya akka barru akkasumas ammoo seenaan keenya maal akka fakkaatuufi akka calaqqisiisuu qabnu kan nutti agarsiisudha.

Namni isin suuraa irratti argitan kun nama jaallatamaa fi kabajamaa, akkasumas immoo ummata isaa biratti nama jaallatama guddaa argateedha. Maqaan isaas, muummicha ministeeraa Itoophiyaa kan ta'e Dr Abiy Ahmad jedhama. Jaallatamummaa guddaa kan gonfatee fi akkasumas immoo addunyaa irratti noobela kan argateedha.

Suuraa kanarratti kan nuti arginu bakka oomisha qonnaa oomishnisaa irraa sassaabame yommuu ta'u, bakka kanatti loowwan yookaan saawwan dheedaa kan jiranii fi oomishni qonnaa walitti tuulamee kan jirudha. Kun abdii kan namatti horudha.

Faaya akkam bareeduu dha kun! Suuraa kana irratti kan nuti arginu kun faaya bareedaa halluu sadiin (halluu Abbaa Gadaatiin) kan hojjetamee dha. Halluun kunis gurraacha, diimaa fi adii dha. Halluu baay'ee bareeduu dha. Kunis faaya mormaa fi faaya baay'ee bareeduu fi miidhagina qabu dha.

Akkam bareedu! Akkam nama hawwatu! Suuraa kana irratti kan nuti arginu hordoftoonni amantaa Ortodoksii naannoo Laallibaalaatti ibsaasaanii ibsachuudhaan, ayyaana isaanii kabajaa jiru. Baay'ee bareedu. Baay'ee nama hawwatu. Baay'ee miidhagaa dha.

Akkam bareeda, akkam nama hawwata! Suura kana irratti wantootni argaa jirru kun hara Wancii fi hojiilee adda addaa naannawaa sanatti hojjetamaniidha. Harri Wancii baay'ee kan hawwataa ta'ee fi tuuristoota hedduu kan hawwataa jiruudha. Baay'ee bareeda, baay'ee nama ajaa'ibsiisa! Uumama addaati.

Kun seenaa ajaa'ibaati! Yeroo jalqabaatif seenaa ta'ee hinbeeknes jedhamee niibeekama. Akkuma suuraa irratti arginu suurri kun muummichi ministeeraa keenya duraanii Haayilemaariyaam Dassaalenyiifi muummichi ministeeraa ammaa kan ta'e Dooktor Abiy Ahimed haala ittin aangoo waliirraa karaa seera ta'een walirraa fuudhaa jiranidha.

Akkam ajaa'iba hojiin dhala namaa! Suurri asirratti laallu kun hojii namtolchee 'Laallibalaa' jedhamuun beekamudha. Hojiin Laallibalaa kun kan hojjetame bara mootummaa Zaaguweeti. Kunis ittiin nama dinqisiisuudhaaf!

Kun aadaa ajaa'ibaati! Suuraa kana irratti kan nuti argaa jirru kun aadaa waliin nyaachuuti. Aadaa waliin nyaachuutiin Itoophiyaan kan beekamtu yoo ta'u, kun akkuma suuraa kana irratti arginu kun baay'ee kan bareedanii fi aadaa wal gargaarsaa aadaa waliin nyaachuu kan qabaniidha.

Oromoon goota qaba, gootummaadhaan beekama. Suura kana irratti kan nuti arginu gaaffii fi deebii namoota lama gidduutti gaggeeffamaa jirudha. Innis jabeessa goota Oromoo kan ta'e Obboo Jawaar Mohaammad abbaa qeerroo jedhamuun kan beekamu fi gaazexeessaa OMN, namoota hedduu biratti jaallatamummaa qabu Abdii Fiixeeti.

Ajab! kan nama jechisiisuudha suuraa kana irratti kan nu argaa jirru. Innis amantiin addunyaa kana irratti argaman amantii in jira jennee nuti hinyaadne yookaan ammoo lakkoofsaan lakkaa'uu kan hindandeenyeedha addunyaa kana irratti kan argamu. Innis dhalli namaa wanti inni uumuu hindandeenye hinjiruudha addunyaa kana irratti.

Baay'ee bareeda. Suura kan irratti kan nuti arginu shamarran lamaanidha. Shamarran lamaan kun uffata aadaa Gondar kan uffatanii argaman yeroo ta'u, haala bareedaa ta'een akkasumallee kolfi isaanii kan nama hawwatuufi haalli uffannaa isaani illee baay'ee nama hawwata.

Baayyee nama gaddisiisa! Suuraa kanarratti kan nuti arginu, godaantota biyya isaanii, biyya dhaloota isaanii dhiisanii gara biyya ormaatti deemaa jiranidha. Haalli isaan ittiin deemaa jiranis baayyee kan nama jibbisiisuufi namaaf hin tolle mijataa kan hin taanedha. Baayyee nama gaddisiisu!

Ajaa'iba! Suuraa kanarratti kan nuti arginu haadhaa fi mucaa elmaa jiruudha. Mucaan kunis gammachuu fi kolfa fuula isaarraa argamuun baay'ee kan isatti tolee fi haadha isaa gargaaruu isaatti illee gammachuu guddaa akka qabu kan agarsiisu dha.

Suuraa kanarratti kan arginu namoonni durii akka boraatiitti kan fayyadamanidha. Suuraan kun baay'ee kan nama ajaa'ibsiisu boolli isaallee kan baay'ee namatti toludha. Akkasumas immoo namoonni durii kalaqa hamma kana gahu gumaachuun isaanii baay'ee nama ajaa'ibsiisa.

Aja'ibaa! Suuraa kana irratti kan nuti argaa jiru kun Bunna dhugaattiif qopha'edha. Akkuma beekamu Itoophiyaan kan beekamtu Bunnaaniidha. Akkuma adduunyatti illee Itoophiyaan Bunnaan ni beekamtti. Akkasumaas illee Bunna danfisuudhaan Itoophiyaan qixaa hin qabdu. Baay'ee aja'ibaa!

Baay'ee bareedu, maatiiwwaan simboo qaboota'aa. akkuma beekamu maatiin biyya tokkof hundeedha. maatiin asirratti mul'atan kunis maatii babbareedoo fi uffanna biyya isaaniitin aadaa Itiyoopilhiyaatiin kuulamani kan mul'atanidha. baay'ee bareedu, baay'ee nama hawwatu.

Iddoon suuraa itti arginu kun bakka kuduraa fi muduraan itti gurguramudha. Kun kan argarsiisu dhalli namaa jireenyasaa fooyyeffachuuf waan gochuu danda'u hunda gochuu akka danda'u kan agarsiisudha. Akkasumas immoo tattaafannoon namoota kanaa kan baay'ee nama ajaa'ibsiisuu fi nama dinqisiisudha.

Akkam bareeda! akkam nama hawwata! Suura kanarratti kan nuyi arginu oomisha qonna boqqolloo yoo ta'u, dubartiin tokko as keessa dhaabbattee akkaataa oomishni ishee irra jiru kan ilaalaa jirtudha. Baay'ee nama aja'ibsiisa! Haala gaariin biqilee fi jira. Baay'ee bareeda.